Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa irra jireessaan naannoo magaalaatii kan argaman yemmuu ta'an, dhugaatii fi nyaata qophaa'u maamilaaf dhiheessu. Namni kamiyyuu bilisaan kanfalee fayyadamuu danda'a.

Qonni oomisha midhaanii yeroo ta'u, sanyii ol kaa'amee yeroof waqtii gaarii eeguun facaasuun, midhaan gaarii irraa kan argatanidha.

Muuziqaan waanta namni tokko yookaan immoo gareen tokko miira isaa ittiin ibsuudhaaf itti fayyadamu yeroo ta'u, gootummaa isaa, jaalala isaa, gadda isaa aarii isaa fi saba isaa yookaan eenyummaa isaa kan ittiin ol qabuudhaaf itti fayyadamu ta'uu danda'a.